Kic tye ka noto big atura atura leng mada dok bene bito kic kic noto pig atura ci tero ibong kic ka ma min kic kipito iye

Kom maleng mada kicanogi i layin acel kom gin aryo gitye matar dok mukene gitye ma tar kom man kiyubogi maleng mada dok ginen matek.

Dyegi madwong ma kitye ka lekogi kidwokogi gang dyegi man kitye ka lekogi ka ma lum otwo iye piny ka ma dyegini gitye ka wot iye otwo mada.

Dako obedo piny kun tye ka tic ki carani ma kicibo iwi meja inyimme carani man kitiyo kwede me kwoyo bongngi oyo bene me kwoyo jarara me bongngi dano timo tic ma kuman me nongo cene.

Akulu pii ma kiyubugi ki lobo agulu man tye size mapatpat mukene tino mukene dongo bene ki tiyo kedgi pi jami mapatpat mukene ki tiyo kedgi me kweyo pii mukene ki tiyo kedgi me tedo mukene ki tiyo kedgi me toko dek mukene bene ki keto i igi jami mogo calo kadu cukari nyo jami me ot mukene mukene ki tiyo kedgi me poko jami mogo calo cak onyo kongo

Ot lega madit ma katoli gilego i ye gin lego i ceng cabit me cabit weng i nge nino abicel gilego i nino me abiro ne cabt ki cabit, katoli gilego ku gitiyo ki rosary dok gilego kicwalo legagi bot mingi Maria ma onywalo Yesu Kristo.

Mutoka takci ampol gitye ka kato Teng yo man weng opong ki dano ma tye ka timo biacara man taun kikome ka ma dano opong dok mutoka bene dwong iye dano tiyo ki mutoka man me wot.

Tyen lutino awobe ma gitye ka gweyo odilo awobi acel ocibo odilo i wi tyene calo mito gweyone awobi acel tye ka ringo tung ka ma odilo tye iye ngom ka ma gucung iye ni otwo mada tuko odilo ka ma otwo bene wano dano.

Lutino matino aryo magugwako pal gwok kikaracel gitye ka wot i yor latin acel omako buk nyuto ni lutino man gua ki gang kwan gitye ka dok gang wa tyengi bene okwor gin gia ki gang kwan.

Bar madit ka ma tuko odilo madongo kiketogi iye bar man nonge i Nambole i Uganda luto odilo maa ki i lobo mapat pat gibino ka tuko i bar man.

Ginacam ma kilwongo ni cumbusa kiketogi i cania dano polle gicamo kicayi kudiko con onyo bene gimato ki cayi otyeno cumbusa man kitiyo ki jami mapol me yubone calo mucele cowpeas ki jami mukene calo ringo, dano maro camo sum busa mada pieni camo mit.

Dako obedo oteno tike i te ot lutinone aryo bene gubedo ka ngete latin acel tye obuto abuta latin awobi ki latin acel awobi bene obedoabeda gin weng gitye ka neno dakoni obedo kun teno ngute i cinge nyuto ni tye ka tam mapol nyo gin mo tye ka ringo i wiye.

Latin matidi tye ka cato nyanya en tye ka cato nyanya man madong kitweyo i kavera matar ngat ma owilo nyanya ni omiyo ki latini alip aryo matye i cinge, nyanya man en tye ka catogi i aduku.

Laco man tye ka tedo tong gweno I pii, pii man obedo pii malyet adada ma ceko wa tong gweno pii man dano bino ki I wi lobo ka mapatpat ka nenone gin giculo center me neno pii man.

Dul pa kic ma gugure ento gupoke laiye aryo kic gimaro bedo kacel macalo dano gang gin gibedo kacel i bongi bene ca mukene ka gitye ka kobo gikobo weng lakaracel

Co adek gitye iyeya idi pii nam malac gin gubolo net i pii gitye ka dwaro rec gin gitiyo ki net man me guro rec kacel ka dong ka dong gitelo dong ki rec weng gitero iyeya co adek man weng gucung iyeya kun gumako rec net ki tung kucel.

Gudi ma kiyubo maleng mutoka ma kijengogi bene itenge tye dano tye ka ringo ki pikipiki dok tung kwica awobi tye kanen ma ocung ki lela nen calo kenyo kama dano gamo i iye lela me cente ot gurofa bene tye ingeye tung kwica gudi man opong ki yadi itenge ceng tye ka ryeny cal man nen maleng nen calo pat pa gang kwan mo

Lwet cing latin ma tidil ki lwet cing dano madit lwet cing dano madit tye ka mako cing latin ma tidi-ni latin ma obuto abuta i wi kabuto en nencalo kome lit.

Odi kwan maa kiyubugi maleng dok bene ki werogi odi kwan bulakbod ti iye ka ma lutino gibedi iye i wi dec ka lapwony pwonyogi lutino mukene gimaro kwan mada pien kwan aye obedo anyim pa lutino.

Poto anyogi magitye ka doyo maleng anyogi man potgi nen magurin wa two mo bene pe kayelogi anyogi dano dongo anyogi me acata ki me acama anyogi obedo gin maber mada teng poto man bene tye yadi madwong makipito gi i ye.

Yor madit makiyubo maleng kifuyo bene o maleng madano ki wegi mutoka woto i ye, wegi piki piki bene ngweco i ye wegi mutoka mapadi padi magutingo jami mapat pat gingweco i ye gudi man kipoko mukene tye ki malo ki mukene tye ki ping gudi man dano ngweco maber pien gudi ne leng.

Lee ma bedo idye tim mager loyo ki dye tim manyinge labwor en ongabo wange tye ka neno malo lee man ger dok bene pe bedo ikin dano bedo itim keken lee man ka obino ka ma dano tye i iye mwodo dano

Abim tye idye lum abim obedo lee ma bedo idi lum keken en pe bedo igangi ka ma dano bedo iyeni abim kome tye macol dok yer kome bene dwong.

Citi madit ma tye ki odi mapol kin odi man weny opiki karacel citi man pol dwong ki odi ma ti gurofa

Dako tye ka wot igudi ma oyeyo baket iwiye en tye ka cato mandaci i yo won mutoka moni tye ka ngwec ki ingeye kun mito kato dakoni ki tung cinge lacam petrol station ka ma egi mutoka ki wegi pikipiki wilo mogi iye,

Cal ma kigoyogi i kom ot cal man nyuto tic cing pa dano cal adungu tye i kom ot adungu ma kitiyo kwede i ot lega.

Lee ma bedi itim ma kilwongogi ni rii gin adek gin weny gucung acunga kun gineno tung kucel lee man ngutgi bo adida dok tyengi bo rii gubedo lee ma pud dong bo loyo ki i wi lobo-ni gin pe bedo i kin dano gin gibedo itim ka ma lee magar bedo iye

Mutoka kijengo i nyim ot bia cara mutoka man tye mutoka taci ma kalane grin kicoyo i kome ni turist van ma nyuto ni kicito kwede ka limo piny tutwalle ki cito kwede ka limo leyi ma gibedo i lum.

Lutino adek gucung i nget ot lum latin ma i dyereni omako kamera i cingge tye ka mako cal ma tung icingge tung acammi ukeru cingge inget wiye calo ti ka gengo wangge ki ceng ma i tung cinge acuci tye mere ka neno tung kany

Latin matidi otingo ter i wiye tye ka dok gang latin man nen calo oa i cuk ento ter ma en otingo ni dit ite ping bene dong tye ka cito yuto woko kun en dok gang late.

Dano mapol gitye ka ngwec igudi mukene tye ka tic ki pikipiki mukene tye ka ngwec ki mutoka mukene tye i taxi iteng gudi man bene petrol station ka ma kigolo iye moo tye mutoka mutoka pikipiki ki jo mukeneni weng gicito giwilo moo ki kuno.

Ping dong tye ka doko col ento dano pud tye gucung ki idog pii pii man nen maleng dok tye ma bulu dano gimro ngico ma a ki i wi pii otyeno

Daktar matidi ma kilwongo ni nac ma oruku tei tei ma ping ci oruku gin matar i wiye tye ka pimo cing daku en ocibu gin lapim bad ki i ngut bad dakoni ka tye ka pimone laco mukene bene tye ocung ki iduggola bene tye ka neno tung ka ma kitye ka pimu iye bad dakoni

Dano gucung kacel dano man weng guruko bongi me terkwarogi bingi man umu badgi weng dok bene bor o wa ityengi mukene guruko jamigi bene iwigi gutweyo gin matar ki mukene bene guruku gin matye circle ingutgi matar mukene guruko tiko ingutgi

Lee magibedo i tim makilwongogi ni jobi, lee man tye gin angwen, gi aryo gucung mot gitye ka neno, gin aryo mukene gitye ka tuko i pi. ento cal ki gin ma gitye ka lweny alwenya i pi man, lee man obedo lee mager, pien en bedo i lum keken.

Dyangi ma gitye ka kwatogi gitye ka wot i yor dyangi mukene tino ento mukene dongo dyangi man gubedo dyangi ma tungi bo dok gidongo mada dyangi man pole nonge itung kupotoceng me lobo Uganda

Sirain ma nonge i namugongo i Uganda dano cito i Sirain man ka lega ki bene mwaka ki kmwaka gicito ka miyo woro bot jo ma gudyero kwogi ka woro lubanga.

Latin awobi ocung okato tyene woko oruko roc madano tiyo kwede me boxing ocung mito dongo taya nyig angwen maki ngabo aa kimalo i dan ot.